N nyɛ ka silmiingi ʒɛya ka bihi kaɣakaɣa gilo ka gbubo ka bi yino nuuni chɛŋ ti pa o nyoɣu zuɣu ka bi shab gbubo ʒɛya

Niraba ata n ʒɛya ka di ŋmanila galamsee tuma ka bi tumda ka bi gbubi heed pai niraba ayi gbubila heed pai ka heed pai maa zaɣ yini lahi bɛ bi sunsuuni ka bi yuundi binshaɣu heed pai maa puuni

Paɣa n ʒɛya ka wuhi o nudirigu zuɣusaa ka bini pa o zuɣuni ka di ŋmanila o dila kompitishin ka doo bɛ o nyaangi polo ka gbubi maik ka paɣa so lahi ʒɛ o luɣuli polo ka gba gbubi binshaɣu

N nyɛla paɣaba ata ka bi kpabi bihi ka chɛna bi yino yɛla liiga ka di nyɛ kala dozim ka gbubi anbirɛla ka bi yino gba gbubi baaji ka so gba bɛ kpaŋa ka ʒi baaji laasabu ka gba kpabi bia ka naan yi chɛ doo ka o gba zaŋ kpalaŋ ʒi n chɛna

Daa puuni n nyɛlika Boraadɛ panpa teebuli zuɣu ka naan chɛ naanzu maha gba pa teebuli maa zuɣu ka ti nyɛ ka niraba diri daa ka shab chɛna ka shab ʒɛya ka so ʒɛya ka gbubi bia o nuuni ka yɛ liiga piɛlli ka bob chinchini

Niribi pam ʒala niŋ ti tali gbuni bee di san Bani. jiŋli pɛɛntila dozim ka niribi maa ʒa dizuɣu saa mini di tiŋ gban nizaa kalɔra ayi gba be jiŋli maa san ban ni.

Daani puuni laasabu n nyɛli ka ti nyɛ ka niraba diri dahi ka kpakpa pa teebuli zuɣu anbirɛla loŋni ka ti nyɛ ka do so pili zipili piɛlli chɛna ka loori nim mini moto nim pa palli maa zuɣu ka naan chɛ shab gba ni chɛni palli maa zuɣu

Niriba pam ʒɛmda ka ti nyɛ ka bi pam yɛ niɛn sabila ka piri zipili ʒiɛhi n bɛ palli zuɣu n ʒɛmda ka gbubi bin yara bi nuu ni ka di sabi sabi pa di zuɣu.

Niraba biɛla salima gbibu shee bee galamsee tuma tumbu ni ka so gbubi heed pai chɛna ka niraba pam gbaya tumdi tuma maa ka shab mii gbiri tankpaɣu maa ka naan chɛ ban gba toori tankpaɣu maa

Doo n ʒi kuɣu zuɣu ka bi zaŋ bin piɛlli n kaai vuli o nyingoli ni ka o chɛri o zabiri ka ŋun chɛri o zabiri maa pili zipiligu ka kpa spees ka o zuɣusa ka Anfooni shɛli biɛni

Paɣa ʒila kuɣu zuɣu ka teebuli bɛ o tooni ka teebuli maa zuɣu suu paya ka naan chɛ silba ni chɛriga ka kuripooti ʒɛ n baɣalo ka duɣu bɛ kuripooti maa zuɣu

Paɣa ʒɛla o du duɣugu ni ka mali supiɛlli ka gbubi bindirigu o nuhi ni a yi yuli o nyaanga a ni nyɛ pum bee tia bihi ni ʒɛya ka o foon lahi pa dinni

Bia bil nyaɣala luŋ ʒɛya ka di ŋmanila o ŋmɛrilimi laasabu ka ti nyɛ ka shab ʒi o nyaanga ninkura mini bia bihi ka so gba gobi chinchin ʒɛya

Kpɛ paɣaba pam n ʒɛya ka kontɛna nim bɛ bi tooni ka zaham bɛ dinni ka di ŋmanila bi ʒɛmi ka diri fiila laasabu ninvuɣu bobgu n nyɛba

Niraba biɛla galamsee tuma tumbu ni bibihi mini ninkura n nyɛba ka ti nya ka bi zaŋ kontɛna nim n zali ka koma bɛ di puuni ka kom maa ninni daɣa pam ka bi gbubi bi shoovul nima n bɛ kom maa ni n tumda

Paɣa ʒila kuɣu zuɣu n chimdi waagashe ka waagashe maa shɛli pun chim naai ka tam bini zuɣu ka chɛrigi bɛ duɣu puuni n tam kuripooti zuɣu ka suu bɛ paɣa maa nuuni ka gaɣa bili ʒɛ o sani ni bokati

Bihi ayi n ʒiya yino ʒila kuɣu zuɣu ka yino gbaya ka ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa gbubi bini n maandi ŋun gbaya maa zuɣu ni ka ti nyɛ ka niraba ayi gba ʒɛya bibil mini ninkurigu gba ʒɛ kpaŋa